Nyadzɔdzɔdɔwɔla ɖewoe nye esia le afi sia. Nuƒomɔ̃wo le kplɔ̃dzi le ŋgɔgbe. Nyadzɔdzɔdɔwɔlawo tɔ ɖe adzɔge fũuu eye wolé fotoɖeŋuwo ɖe ashi. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo hã le wo dome.